Fee nek la nek bangi ameh Lal Lal bangi ameh lu weex ak lu nyool Lal bi Sci so of mungeh ameh lu weex mungi ameh almuwaar almuwaar bi ci kaw bopi Lal bi la neka mungi ameh lu weex ak seetu maraj bangi ameh lu weex mungi ameh nyari paranteer yu neka ci kaw

Gigain bu tahaw Mungi sol robu Mungi ameh luu hunhu Mungi yoreh wahei kai bu nyuul nyungko weekal lu neteh Mungi ameh bindi nyuul Mungi ameh lu weih Mungi defarr bopam bi mess bu nyuul Mungi sol jaaru Mungi taka chaini tanka.

Kayiti xibarr bu am bindi yu xonxu bu am bindi yu wèèx , bindi yu ñuul. Mugii ameh lu werta, lu xonxu ak lu bula, mugii ameh nitali nit ñu bari.

Lee dalle goor bu weex mu tuda marakess muge tegou fu nuul lela goor de sol deku bole ak sen haftan de dem se jumma ye de dem julije.

Lee weahnye daba la weahnye weah be muge ameh lu nuul ak nugku take fu nu suuf suuf bage ameh aye hopp yu werte.

Fee kerr la kerr be nugku corget nuge def marage be marage bu xonxo muge ameh planterr weah yu weex muge ameh pole le weah bu am lampa bu am bu werte pole bu werte muge ameh marage bu marage yu nuul la.

Lii moto bu xonxu la, mingi amme ay weer, booram ay nyax yu werta ak nyax yu woow, ak ay taati garab yu werta yu magg, suuf bu xonxa mu fi neka.

jigeen bu let pof ngi Haji yangi set kawar bu nyool mu ngi sol wisi jaaru yu weex ganawam mungi ameh lu weex

Fii mberebi palasi jàngeekaay la haleh yangi tok ci togu nyungi tok nyung leen tegal ay taabul yu sokola. Haleh yangi sol lu bulo, ak haleh yu goor la ka haleh yu jigeen, haleh jigeen yi nyungi sol sipa, haleh goor yi nyungi sol tubey, mboba bu bulo. Seen ganaw deñche kaay ay tere mufa nekka, jàngalekat bi mungi sol lu bulo.